Mufananidzo uyu unotatidza chivakwa chechikoro chiri pandau inemakomo nemiti yakawanda. Chivakwa ichi chinedenga rinemavara matsviku negirini uye masuwo pamwe nemahwindo ane ruvara rwebhru-u. Pasi panoita kunge pakanuorova sekuti kwanaya mvura nguva pfupi yapera. Uye nzira dzekufsmba dzakagadzirwa nesimende. Nzvimbo dzakapoteredze ine uswa nemiti zvinoita kuti panzvimbo yacho ioneke iyakanyarara uye ine maruva.